owesfazana uxoxisana labezempilakahle okukhanya ukuba engabe eyisisgulane esisesibhedle esikhulu loba ekilinika esizothola uncedo

Abezempilakahle abamileyo, bagqoke okukhanya ukuba ngomongikazi kumbe odokotela. Bazivale amehlo okutshengisa ukuba ukhona umkhuhlane othile ohlolwa kulaba abahlezi phansi okukhanya ukuba yibo izigulane.

Owesifazana ohlezi phansi. Uthwele umntwana, umntwana ongaba leminyaka engaphansi kwemibili. Uthontiselwa ngowezempilakahle, osengaba ngudokotela, loba umongikazi. Umthontisela umuthi wakulezi insuku, owekwelapha.

Abantu ababili abagqoke amahovolosi omunye ugqoke eluhlaza okwesibhakabhaka elomzila olithanga, omunye ugqoke emhlophe elomzila olithanga. Bonke bazivalile amehlo kanye lamakhala okukhanya ukuba babamba izimithi eyingozi.

Abagqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka omunye ugqoke okumhlophe . Abazivale ubuso lamakhanda okutshengisa ukuba bengabe bengabezempilakahle ikakhulukazi abasebenza ngokuhlinza abantu okubangaba ngo dokotela.

Owesilisa uhlezi phansi uxhunywe umtshina owokuhlola ukuba igazi ligijima kangakanani emzimbeni. Uxhunywe ngowesifazana ogqoke impahla ezitshengisa ukuba ngosebenza kwabezempilakahle okungaba ngumongikazi.

Abesilisa kanye labesifazana bayenze udwendwe phambi kwabezempilakahle abagqoke okumhlophe okungaba ngomongikazi kumbe odokotela abangaphansi kwetende okutshengisa ukuba kukhona uncedo abazoluthola mayelana lezempilakahle.

Owesifazana ohlezi phansi, wavula isandla sokhohlo, uhlatshwa ijekiseni ngowesifazana ogqoke ezikhanya ukuba ngowempilakahle. Esandleni sokhohlo uvale amakhala.

Abesifazana abamileyo abathwele abantwana abangaba leminyaka engaphansi kwemihlanu oyedwa wabo uhlezi phansi umntanakhe uhlatshwa ijekiseni ngumongikazi onguye okhanya emile.

Abesilisa abahlanu abakhanya besendlini yeze mpilakahle okungaba yindlu yokuhlinzela, ngemuva kwabo kukhona imitshina yabo esetshenziswayo ukukhangela izinto ezihlupha abaphathekileyo emzimbeni.

Owesilisa lowesifazane abasesifuleni. Owesifazana uphakathi uvukutha amanzi ngesigubhu esilombala olithanga. Owesilisa useceleni komfula ulungisa ibhayisikili lakhe.

Umntwana omncinyane ogqoke impahla ezombala omhlophe, uthwelwe ngumuntu ogqoke impahla ezilembala ehlangahlangeneyo. Kukhanya uhlatshwa ijekiseni esandleni sokudla, osokungabe bevikela umkhuhlani loba beselapha umkhuhlani othize.

Amajekiseni amatsha akhanya ukuba awakasebenzi .Afakwe phakathi kwegabaha ezitholakala ezibhedlela kanye lemakilinika .Eceleni kwalawa majekiseni kukhona igabha elilomuthi oyiwo ofakwa phakathi kwejekiseni besoku hlatshwa abantu.

Abesilisa labesifazane abakhanya belayinile okutshengisa ukuba bazothola uncedo kwezempilakahle. Abahlezi phansi ababili kutshengisa ukuba yibo ababakhangelayo ababancedisayo kungaba ngomongikazi loba odokotela.

Abesifazana abahleziphansi bayenza udwendwe kukhanya ukuba bazoyelatshwa loba bazohlolwa imikhuhlane eyehlukeneyo. Phambikwabo kukhona owesifazana ogqoke ijazi elimhlophe elide okhanya ngumongikazi loba udokotela.

Ibhakane elitshingisa izinto ezehlukeneyo ezitholakala ezibhedlela ezinkulu loba emakilinika ezingatholakala zincediswa ngabantu abangaba ngumongikazi loba odokotela.

Abesilisa kanye labesifazana, abahleziyo phansi okukhanya balalele into engabe ifundiswa phambili lapho abakhangele khona. Ngemuva kwabo kukhona ibhakane elitshengisa ukuba kukhulunywa ngezempilakahle.

Abantu abahlezi phansi endaweni ekhanya engani yi clinika loba isibhedlela okulowesifazana othwele umntwana. Omunye omileyo ukhanya ukuba engabe encediswa ngabezempila kahle emntwaneni.

Abesilisa kanye labesifazana abakhanya befundela ukuba ngabaqeqetshisi bezemfundo yaphezulu eyezempilakahle bahlezi phambikwabo kukhona amabhokisi alamaphilisi ahlukeneyo kanye lemithi.

Owesifazana omileyo uthwele umntwana ongabaleminyaka engaphansi kweminyaka emihlanu okutshengisa ukuba engabe evela laye ekilinika ukuyayelatshwa umkhuhlane othize.

Abesifazana abathathu, abakhanya besempompini balande ukuzokukha amanzi, bagqoke izigqoko ezilemibala eyehlukeneyo. Amanzi bawakhelelela ezigubhini ezilombala olithanga. Ngemuva kwabo kukhona izihlahla eziluhlaza tshoko, ezigoqela isihlahla sama banana

Owesilisa ogqoke isikipa esilombala wesibhakabhaka uthwele isigubhu wasifaka ekhanda lomntwana ongaba leminyaka elitshumi. Isigubhu silombala olithanga.

owesilisa omileyo ogqoke imphahla eziluhlaza ngemuva kwakhe kukhanya kulabantu abanengi abalande ukuzofundiswa mayelana ngohlelo oluthize olungaba ngolwezempilakahle

Abesilisa labezifazana abamileyo phandle kwebhilidi elikhulu okutshengisa ukuba kungaba yikilinika loba isibhedlela esikhulu eceleni kwabo kukhona ibhakane elikhulu elikhuluma ngezempilakahle.

Owesifazana okhanya esekhulile kakhulu oqhiye ikhanda ngeqhiye emhlophe. Ngemuva kwakhe kukhanya izihlahla eziluhlaza Kanye lezinye ezilamabala alithanga.

Abesilisa kanye labesifazana abahlezi phansi bathwele isengezamazwi okutshengisa ukuba ukhona owezempilakahle abaxoxisana loba abafundisisana ngakho phakathi kwaleyo indlu abafundewla kiyo.

Abesifazana labesilisa abahlezi phansi abagqoke impahla ezilembala eyehlukeneyo bakhangele phambili kowesilisa okhanya kukhona obafundisa ngakho okuthile okumayelana ngezempilakahle

Abesilisa labesifazana abahlezi phansi phambi kwabo kukhona amanzi okunatha lamacomputer okutshengisa ukubana bafunda ngokwezempikahle loba kukhona abaxoxisana ngakho

Abantwana abahlangeneyo abafana lamankazana abangabaleminyaka engaphansi kwetshumi lanhlanu abakhanya behlulukelwe okokuba kukhona okubazwisa ubuhlungu osokungaba yikungaphili kahle loba indlala.

Ingaphakathi yemiduli wekilinika loba esibhedlela esikhulu, kulemibheda eyehlukeneyo kukhona abantu abakhanya ukuba yizigulane abahlezi phakathi kwembheda le, loyedwa obhoda ebhala okhanya ukuba engaba ngumongikazi loba udokotela.

Ibhakane elikhulu elitshengisa ukuba kukhona isibhedlela sabantu abafundela okwezempilakahle okungaba ngodokotela loba omongikazi. Kuyatshengisa ukuba sitholakala ngaphi kanye lalapho ongakwenza khona ngayo

Ingaphandle yekilinika loba isibhedlela esikhulu okulama fulawuzi amahle alombala oluhlaza tshoko ahlangane lombala olithanga lotshani bokucecisa obuluhlaza tshoko. Phezu kotshani lobu kukhona inqola esetshenziswa ngabantu abagogekileyo.

Umduli ongaba ngowekilinika loba esibhedlela esikhulu opendwe ngombala olithanga ngaphansi wapendwa ngokumhlophe phezulu eceleni kwalowo umduli kukhona ibhentshi elingelamuntu kuthi phambili kukhona isitulo esihlezi umuntu oyedwa.

Igumbi elilala izigulane. Kukhona izigulane ezimbili, esinye esibhanditshwe ikhanda, esinye silele, okutshengisa ukuba sesibhedlela esikhulu, kulalemitshina yokukhangela ukuba izigulane zilimele kangakanani

ingaphandle yekilinika loba isibhedlela okutshengiswe khona ibhakane elikhulu eliyilo elitshengisa ukuba abantu balatshwa ngokuhlukeneyo ngaphi langaphi abantwana abadala abesifazana abesilisa ngokunjalo ngokunjalo

Abasilisa kanye labesifazana, okukhanya ukuba balayinele ukuthatha izixwayiso loba ukuncediswa ekilinika. Ngu lo omileyo, okhanya kunguye obancedisayo osebenza kwezabempilakahle.

Owesilisa omileyo endlini okukhanya ukuba kusekilinika loba esibhedlela esikhulu ogqoke ibhatshi elimhlophe elide wathwala umtshina uhlezi owesifazana phansi ugqokiswe umtshina okukhanya ukuthi welapha umkhuhlane othize loba uhlola umkhuhlane othize.

Abantwana inengi labo abangabafana abakhanya begogekile abahamba ngezigodo zoku hambisa, baphandle kwekilinka loba isibhedlela esikhulu esincedisa ngabantwana abagogekileyo bonke bagqoke izikipa ezimhlophe

Ingaphandle yesikolo sezinga eliphezulu, Phandle bakhona utshani bokucecisa obuluhlaza tshoko kanye lezihlahla ezinkulu eziluhlaza tshoko ezingaba ngumthunzi omuhle okuhlala abantu kumbe zisetshenziswe ukuba yimithi yesintu.

Ingaphakathi yemduli, ekhanya ukuba kusesibhedlela esikhulu. Eceleni kwakhona kulezitulo ezimnyama, lamakhabothi apendwe ngombala omhlophe ogabaniswe loluhlaza okwesibhakabhaka.

Abesifazana abahlanganeyo bame phandle kwesito esithengisa imithi eyehlukeneyo kukhanyaukuba yimithi yakulezi insuku eceleni kwabo kukhona amabhakani amakhulu.

Abesilisa okukhanya bafunda ngezempilakahle abagqoke impahla ezilembala eyehlukeneyo phambi kwabo kukhona izinto ezehlukeneyo ezigoqela isikabakaba abakubiza ngokuthi yi Aloe eyelapha imikhuhlane eyehlukeneyo.

Umfanekiso otshengisa ugwalo lwemfundo yezinga eliphezulu olwababalisi olufundisa mayelana lezifundo ezehlukeneyo ezocansi kubafundi abezinga eliphezulu

Ibhakane elikhulu elilombala oluhlaza elibhalwe ngamabala amhlophe elitshengisa ukuba kulabantu abaphile kuhle emizimbeni eRwanda selingabe litholakala ekilinika loba esibhedlela esikhulu.

Ibhakane elikhulu elifanekiswe izinto ezehlukeneyo eligoqela ukukhuluma ngokukhitshwa kwezisu , ukuba singakhitshwa sisincane kangakanani lokuthi kungabe kuphephile ukusikhipha singakanani.

Ibhakane elikhulu elilombala wehalantshisi .Kufanekiswe khona izinto ezikhuluma mayelana lokwempilakahle yengqondo. Khona la kuleli bhakane kukhona owesifazane ogqoke impahla ezitshengisa ukuba usebenza kwabezempilakahle.

Owesifazane omileyo othwele isengezamazwi ukhanya ufundisa abahlezi phansi mayelana lokuthize okwezempilakahle. Eceleni kwakhe kukhona ibhakane elikhulu elibomvu lalo elibhalwe okukhuluma mayelana lezempilakahle.

Umtshina wakulezi insuku otholakala esibhedlela esikhulu osetshenziswa ngabezempilakahle umongikazi loba udokotela ukuhlola ingaphakathi yomuntu. Emtshineni lo kukhona okufanekisiweyo okungani zimbambo.

Ingaphandle yesibhedlela kumbe ikilinika, kukhanya amaluba aluhlaza tshoko kanye lotshani bokucecisa obuluhlaza tshoko. Duzane lomduli kukhona abagqoke impahla ezifananayo okukhanya ukuba ngodoktela loba omongikazi

Abesilisa labesifazane abamileyo phakathi kwegumbi elikhanya lilala izigulane udokotela umile uthwele incwadi yesigulane esihlezi phansi. Isigulane lesi kungaba kuyiso eselatshwayo.

Isibhedlela esikhulu okulemibheda elala izigula eminenginengi. Kukhona abesifazane abaalele phakathi kwemibheda le kanye loyedwa ogqoke impahla okukhanya ukuba ngosebenza kwezempilakahle.

Abafundi okukhanya ukuba bafundela ukuba ngodokotela loba omongikazi phambi kwabo kukhona imitshina imkncinyane eyehlukeneyo egoqela izigelo Kanye lokunye okwehlukeneyo phakathi kwabo kukhona ababili okukhanya ukuthi yibo ababafundisayo

Esibhedlela esikhulu esikhanya ukuba singabe silabodokotela abanengi abagaxe imitshina yokuhlola ukuba inhliziyo itshaya okungakanani. Esibhedlela lesi kukhona umntwana ohlezi embhedeni okukhanya ukuba nguye ogulayo.

Ingaphandle yomduli wesibhedlela okukhanya ukuba abantu kumele bahlale nxa besalindele ukuncediswa khona. Kukhona ababili abahlezi ekucineni ngale okutshengisa ukuba bancediswa ngomunye wezempilakahle.

Owesilisa okhanya ukuba ngudokotela uhlezi lowesifazana. Owesifazana ugqokiswe imitshina yakulezi nsuku ugqokiswe emehlweni okukhanya ukuba udokotela kukhona akuhlolayo emehlweni alo owesifazana ohlezi phansi.

Abesilisa abathwele amaphetshana ezandleni zabo okukhanya ukuba bebezohlolwa umkhuhlane othize basebenikwa impumela zabo kubhalwe emaphepheni benikwa ngulo owesifazana ophambi kwemota ongabe esebenza kwezempilakahle.

Isibhedlela esikhulu esikhanya kulabesifazana abalalisiweyo embhedeni eyehlukeneyo. Kukhona owesilisa ogqoke ibhatshi elide elimhlophe okutshengisa ukuba usebenza kwezempilakahle, osokungaba ngumongikazi loba udokotela. Okukhanya ukuba nguye ozohlola izigulane lezi.

Abesifazana ababili abahlezi phansi okukhanya ukuthi kungaba kusekilinika, omunye uthwele okungani likhadi okukhanya ukuba bafundisa noma baxwayisa lo ongabe kuyisigulani mayelana lesifo kumbe umkhuhlane othize.

Ingaphandle yomduli wekilasi yabafundi bezinga eliphezulu elisanda kwakhiwa elimelele ukuvulwa , liphendwe amazenge azo ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, umduli wapendwa ngombala olithanga.

Owesifazane ohlezi phansi okukhanya ukuba usebenza kwezempilakahle ogqoke ijazi elimhlophe elide wavala amakhala. Uhlezi lomunye okhanya eqhuba isandla okutshengisa ukuba kukhona ukuhlolwa akwenziwayo emzimbeni.

Owesifazana ogqoke izembatho ezilombala ofuna ukubabomvu oqhiyileyo, uhlezi. Phambi kwakhe kulamabhuku ayehlukeneyo okukhanya kuzingwalo zekilinika ongabe elande ukuzoncedisa laba abaphambi kwakhe okungabayibo izigulane.

ingaphandle yeklinika ngaphandle kukhona ibhakane elikhulu elitshengisa ibizo leklinika leli lokuthi kuyini okutholakala kuklinika leyi ongakuthola ongakwenzela ngabo mongikazi kanye labodokotela

Indawo yokuhlala izigulane etholakala esibhedlela okungela bantu khona ikhanya kuyindawo elomthunzi ingaphandle kwekilinika eceleni kukhanya utshani obuhle obokucecisa.

Ibhakane elikhulu elingaphandle kwesibhedlela elitshengisa ukuba isibhedlela lesi sibizwa kuthwe yisini, njalo sitholakala ngaphi. Ibhakane leli libhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka, lona limhlophe ngokombala.

Owesifazane ohlezi phansi ovule ibhuku elikhulu elitholakala ezibhedlela kanye lamakilinika. Eceleni kwakhe kukhona ikhabothi elilemithi lamaphilisi eyehlukeneyo eyelapha imikhuhlane eyehlukeneyo emizimbeni yabantu.

Isitolo esikhulu esithengisa imithi yakulezinsuku lamaphilisi uchago kwabantwana amasepa okugeza lokunye okwehlukeneyo okuhambelana lezempilakahle silamabhokisi alombala ohlukeneyo phakathi kwaso

Abantu ababili, ababambisane umntwana okukhanya ukubana kusendaweni yezempilakahle, abamthontisela umuthi emlonyeni okutshengisa ukuba umntwana lo engabe egula loba ephatheke ngezinye indlela.

Isitolo esikhulu esithengisa imithi yakulezinsuku ezitshiyeneyo kanye lamaphilizi ayelapha imikhuhlane etshiyeneyo egoqela uphepha, amehlo, ukukwehlela, izisisu kanye lokunye okunengi nengi.

Abesilisa labesifazana abahlezi phansi bagqoke izinto ezimhlophe phambi kwabo kukhona izingwalo, bathwele usiba bayaloba okutshengisa ukuba laba abahlezi phambi abafakwe imitshina yokuhlola ukugijima kwegazi emzimbeni yizigulani.

Umfanekiso womuntu ogqoke ijesi. Ijesi le, ikhweziwe umkhono kancane. ljwabu lomuntu lo, kukhanya libomvu okuveza ukuba angabe elunyiwe kumbe etshile. Uyazinwaya ngesinye isandla.

Ibhakane elikhulu elifanekiswe izindlela umuntu angaphila ngazo ukuze engabi lemikhuhlani eminenginengi emzimbeni wakhe okugoqela ukuzi vocavoca okungabi lomzimba omkhulu kakhulu kanye lokunye okunenginengi.

Owesilisa omileyo uthwele amaphephandaba kanye logwalo okukhanya ukuba ngolwesigulane eceleni kwakhe kukhona umbheda olesigulane phakathi esikhangele emitshineni yakulezi nsuku.

Abesilisa labesifazana abagqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka labhalwa ngamabala okukhanya ukuthi basebenza kwezempilakahle. Phambi kwabo kukhona abantu abahlolwa ukuba igazi ligijima kangakanani emzimbeni yabo.

Owesifazana olele embhedeni okutshengisa ukuba yisigulane, eceleni kwakhe kulabantu ababili, lo owesifazana nguye oyelatshwayo okutshengisa ukuba usesibhedlela esikhulu loba ekilinika.

Abesilisa ababili abahlezi phansi okutshengisa ukuba baxoxisana ngokwezwmpilakahle okuthile. Oyedwa ufake okokuvala amakhala okutshengisa ukuba nguye osebenza kwabezempilakahle.

Owesilisa ogqoke iyembe emhlophe, ohlezi phansi. Ukhangelwa emtshineni, ngabamileyo. Abagqoke izikipa eziluhlaza okwesibhakabhaka. Okutshengisa ukuba ngabezempilakahle. Okungaba kungodokokotela, kumbe omongikazi. Bamkhangela amehlo.

Owezifazana ogqoke isikipa esimhlophe nke ubambe ingaphansi yezihlathi okukhanya ukuba ingabeibuhlungu loba kulokunye akukhangeleyo akwesabayo.

Owesilisa olele embhedeni, udokotela kungaba ngumongikazi omileyo ogqoke okumhlophe. Ufakwe umtshina wokuhlola ukuba igazi emzimbeni ligijima kangakanani, okutshengisela ukuba yisigulane.

Owesifazana ihlezi phansi kukhanya uyabhalabhala okutshengisa ukuba engabe etstisha okwesifundo thile. Eceleni kwakhe kulombheda okukhanya ukuba wenza izifundo zezinga eliohezulu.

Abantu abamileyo ababili abatshengisa ukuba bagqoke impahla zemoilakahle. Loyedwa ohlezi phansi okutshengisela ukuba yisigulane. Laba bantu bangabe besesibhedlela loba ekilinika.

Owesifazana ohlezi phansi eceleni kwakhe kukhona induku yokuhambisayena ubambe inyonga okukhanya ingabe ibuhlungu loba ibukhathaza loba ikuthwalise nzima

Owesilisa olele phezu kwetafula, okutshengisa ukuba kukhona okungahambi kahle emzimbeni wakhe loba engqondweni zakhe okukhanya ukuba angabe edinga usizo.

Abesilisa abasendlini, elemitshina okubonakala ukuba kungaba yisibhedlela esikhulu. Eyakukulezi insuku, engasetshenziswa ukuhlola imikhuhlane ehlukeneyo emzimbeni yabantu abagulayo labakolwepha imkhuhlane ehlukeneyo.

Ingaphakathi yamduli wekilinika okulamasinki amabili. Ngaphansi kwawo kukhona ababi amagabha amabili okulahlela izibi. Elilombala olithanga kanye lelilombala omnyama.

Umuthi wakulezinsuku osebhodleleni ensudu elesivalo esimnyama, olephepha elimhlophe. Umuthi lo ungelapha izifo ezihlukeneyo. Ungathokakala ezibhedlela, emakilinika loba izitolo ezithengisa imithi yakulezinsuku.

Owesilisa ohlezi endlini etshengisa ukuba ngeyezempilakahle osokungaba yikilinika loba esibhedlela esikhulu. Uhleli etafuleni elimhlophe ngemuva kwakhe kukhanya amakhabothi lamasinki.

Indlu esingayithi yikilasi esetshenziswa ukuhlolela izinto ezifana le michemo yezigulane, amagazi ezigulane, izikhwehlela kanye lokunye okwehlukeneyo.

Indlu ekhanya ukuba kusesibhedlela esikhulu. Okulemitshina emikhulu esetshenziswa ukuhlola izigulane emizimbeni ezingezwa kuhle. Phakathi kwayo kukhona abasefazane ababili okukhanya ukuba basebenza kwezempilakahle.

Owesilisa ogqoke ijazi elimhlophe wazivala umlomo lamakhala okukhanya ukuba engabe esebenza esibhedlela loba ekilinika asebenza ngokwezempilakahle okungaba ngudokotela loba umongikazi uthwele iphepha elivela emtshineni ekade kukhanya bekuhlolwa okade egula.

Indlu etholaka esibhedlela ezinkulu ilemitshina eyehlukeneyo eyokuhlola isigulane ezihlutshwa yimkhuhlane eyetshiyeneyo emzimbeni yazo. Phezulu kukhona imifanekiso eyehlukeneyo eyabezempilakahle.

Owesilisa kanye labesifazane ababili bahlezi phezu kwetafula abahlezi kulo kukhona imitshina emincane eyehlukeneyo kanye lamabhodlela akhanya ukuba ngawokuhlolela imithi yemikhuhlane eyehlukeneyo

Indlu okuhanjiswa khona amasampula ehlukeneyo ukuba ayehlolwa awegazi, awomchemo awezikhwehlela lokunye nje okwehlukeneyo okwezigulane ukuba kuyehlolwa ukuba inkinga yini phakathi kwakho

Isandla esigqoke amagilavu aluhlaza okwesibhakabhaka okutshengisa ukuba ngesomuntu wezempilakahle ongaba ngudokotela loba umongikazi. Sibambe igabha elilesampuli yegazi phakathi okutshengisa ukuba kumele liyehlolwa.

Amabhodlelanyana amancinyane ayandiswe ukusetshenziswa ezibhedlela ezinkulu loba emakilinika ukufaka amasampula ezinto ezehlukeneyo ezigoqela igazi, umchemo , izikhwehlela lokunye okwehlukeneyo

Iphetshana elimhlophe elikhanya lilamathonsi egazi okutshengisa ukuba kusesibhedlela loba ekilinika okulesigulane esitshekhwe igazi .Leli gazi yilo elithontiselwe lapha ukuze kubonakale okuhlupha isigulane.

Imitshina yakulezinsuku etholakala ezibhedlela ezinkulu, esetshenziswa ukubona ingaphakathi yomuntu. Ikakhulu labo ababe bekhala ngobuhlungu obuthize ukubonakala ukuba inkinga ivele ivelangaphi.

Itafula elilemithi eyehlukeneyo kanye lamaphilisi okutshengisa ukuba kusekilinika loba esibhedlela kulalomitshina eceleni komtshina kulamagabha afakwa amasapuli okungokufaka igazi, izikhwehlela kanye lemichemo yezigulani.

Imitshina yakulezinsuku emikhulu etholakala ezibhedlela isetshenziswa ngodokotela kumbe abongikazi ukwelapha izigulani kumbe ukuhlola ubuhlungu obusemzimbeni yezigulane.

Abesifazane abathwele abantwana abangaba leminyaka engaphansi kwemihlanu kukhanya bazohlolwa loba bazoyelatshwa emkhuhlaneni othize oyedwa uyathontiselwa kukhanya ukuba uthontiselwa imithi yakulezinsuku.

Owesifazana ogqoke isigqoko esilamabalabala ahlukeneyo uthwele umntwana ohlatshwa ijekiseni ngumongikazi ogqoke isigqoko esilombala wekhakhi okutshengisa ukuba welatshwa umkhuhlane othile.

Abesilisa abahlangane labesifazana okutshengisa ukuba balethe abantwana lapha ababuyileyo kukhanya yibo abasebenza kwezempilakahle abazokhangela loba abazohlola abantwana abakuleso sikolo ngoba bagqoke impahla yompala ofananayo.

Imitshina emincinyane yakulezi insuku, isetshenziswa ngoDokotela kanye laboMongikazi ezibhedlela ezinkulu, isetshenziswa ukuhlinza, ukwelapha kanye lokuhlola izigulane ezidinga usizo olufuna imitshina le.

Ikilasi yabafundi okukhanya ukuba ngabezinga eliphezulu abafundela imisebenzi yezandla osokungaba yikudweba kanye lokubaza. Ekilasini kukhona amatafula lezitulo okungapendwanga phezulu kwamatafula la kukhona izinto ezisetshenziswa nxa kubazwa lanxa kudwetshwa.

Imitshina yakulezinsuku etholakala ezibhedlela ezinkulu isetshenziswa ngomongikazi loba odokotela ukwelapha kanye lokuhlola izigulane ezithize. Eceleni kwabo kukhona umbheda okhanya ukuba isigulane yikho lapho okumele sihlale loba silale khona.

Umtshina wakulezinsuku owabantwana osetshenziswa ukwelaphela abantwana abagulayo, kulendawo yokuhlala lendawo yokufaka inyawo okutshengisa ukuba umntwana uyabehlezi khonapho eselatshwa ngudokotela loba ngumongikazi.

Umtshina wakulezi insuku osetshenziswa ezibhedlela kanye lemakilinika usetshenziswa ngabezempilakahle ukuhlola izigulane kanye lokwelapha izigulane imikhuhlane eyehlukeneyo emzimbeni yabo.

Imitshina yakulezi insuku etholakala ezibhedlela ezinkulu, emakilinika loba ezitolo ezithengisa imithi yakulezi insuku, esetshenziswa ngabezempilakhahle ukuhlola izigulane ukuba zikhathazwa yini emzimbeni yazo.

Imitshina yakulezi nsuku egcwele eyehlukeneyo ima ngesilinganiso eminye mikhulu eminye mincane isetshenziswa ngabezempila kahle ukuhlola lokwelapha izigulane emikhuhlaneni ehlukeneyo

Umtshina wakulezinsuku otholakala ezibhedlela ezinkulu okulaliswa khona abagulayo okufakwa khona izinto ezisetshenziswa ngabagulayo kanye lokunye okwehlukeneyo okungasetshenziswa ngabezempilakahle besebenzisela izigulani.

Umtshina wakulezinsuku osetshenziswa yizibhedlela ezinkulu kanye lemakilinika. Osetshenziswa ngabezempilakahle abaqeqetshileyo okungaba ngodokotela loba omongikazi besebenzisa ezigulaneni.

Amagilazi akulezi insuku. Axhunywe okunye okuncedisa ukuba ozawagqoka abone izinto ezihlupha umuntu ogulayo. Okungaba ngumuntu wezempilakahle owasebenzisayo.

Imtshina yakulezi insuku emncinyane etholakala ezibhedlela ezinkulu engasetshenziswa ngabezempilakahle okungaba ngodokotela loba omongikazi ukwelapha lokukhangela izigulane izinto ezibakhathazayo emizimbeni yabo.

Umbheda omncinyane otholakala ezindaweni zempilakahle okunjengemakilinika loba ezibhedlela ezinkulu osetshenziswa ukulalisa khona izigulane loba abazithweleyo abazohlolwa.

Imitshina emincane yakulezinsuku esetshenziswa ezibhedlela ezinkulu egoqela izigelo kanye lokunye isetshenziswa ngomongikazi loba odokotela

Umtshina omncane ophezu kwetafula osetshenziswa ngabafundi abafundela imisebenzi yezandla efana lokubaza usetshenziswa ukukala ubude bamapulanka loba izigodo bayabe bezisebenzisa kumbe insimbi.

Indlu ekhanya ukuba ngeyabafundi abezinga eliphansi kakhulu elokuqala. Emdulwini kupendwe ngombala olithanga kodwa kukhona imifanekiso engabe itshengisa ukuba ngeyabantwana abancane.

Owesilisa egqoke impahla ezitshengisa ukuba usebenza kwabezempilakahle osokungaba ngudokotela. Ubambe umtshina wakulezi insuku. Eceleni kwakhe kukhona umbeda okhanya ukuba ngumbed wesigulane.

Imitshina yakulezi insuku esetshenziswa ezibhedlela isetshenziswa ngudokotela loba umongikazi ukwelapha lokuhlola izigulani emtshineni ukuze kukhanye lapho okulobuhlungu ezindaweni zomzimba ezehlukeneyo

Amazinyo amakhulu ayimifanekiso amhlophe nke! Eceleni kwamazinyo la, kukhona imitshina emincinyane yakulezinsuku esetshenziswa ngabezempilakahle okungaba ngoDokotela loba oMongikazi.

Imitshina emikhulu etholakala ezibhedlela loba emaklinika engasetshenziswa ngabezempilakahle okungaba ngodokotela loba omongikazi besebenzisa ukuhlola izigulane kanye lokukhangela inkinga ngaphakathi.

Umtshina kulezinsuku otholakala ezibhedlela ezinkulu kanye lemakilinika osetshenziswa ngabezempilakahle okungabangodokothela loba omongikazi osetshenziswa ukuhlola igazi lesigulane ukubalitshisa loba liqanda okungakanani

Imitshina yakulezi nsuku etholakala ezibhedlela ezunkulu loba emakilinika engasetshenziswa ngabezempilakahle okungaba ngabodokotela loba omongikazi. Ukwelapha kanye lokuhlola izingulane imikhuhlane eyehlukeneyo emzimbeni yabo

Imitshina yakulezinsuku esetshenziswa endlini ehlolelwa izinto ezibuya lezigulane ezifana labogazi imichemo izikhwehlela kanye lokunye okwehlukeneyo kuhlolwa kusetshenziswa imitshina le.

Imitshina yakulezinsuku esetshenziswa ngodokotela kanye labomongikazi ukufaka izigulane igazi nxa lililutshwana emzimbeni, umtshina lo uyancedisa ukungezelela igazi emzimbeni wesigulani.

Imitshina yakulezi insuku eyehlukeneyo egoqela induku zokuhambisa kanye lenduku eyodwa yokudondolozela eyenza abantu abangakwanisi ukuungakwanisi ukuhamba bahambe lula.

Indlu okuhlolelwa khona izigulane ezitshiyeneyo okulemitshina yakulezinsuku kanye lombheda okulala khona izigulane nxa zihlolwa imikhuhlane ethize emzimbeni yazo.

Umtshina wakulezinsuku otholakala ezibhedlela kanye lemaklinika osetshenziswa ngabe mpilakahle ongaba ngudokotela kumbe omongikazi ukwelapha izigulane ezihlukeneyo imikhuhlane ehlukeneyo ebakhathaza emzimbeni

imitshina emincane yakulezinsuku etholaala ezibhedlela ezinkulu engasetshenziswa ngabezempilakahle okungafana labo dokotela loba omongikazi ukwelapha izigulane ezingezwakahle emizimbeni yazo

Imithi kanye lemitshina eyehlukeneyo etholakala ezibhedlela ezinkulu okutshengisa ukuba laoha kusesibhedlela sabantwana. Imitshina le ingasetshenziswa ukuhlola abantwana loba ukwelapha abantwana imikhuhlane ethize ebakhathazayo.

imitshina yakulezinsuku itholakala ezibhedlela ezinkulu lasemaklinika engasetshenziswa ngabe zempilakahle okungaba ngodokotela kumbe omongikazi ukusebenzisa ukukhangela izigulane imikhuhlane engabe ibakhathaza emzimbeni.

Imitshina emincinyane yakulezi nsuku etjolakala ezibhedlela ezinkulu ikakhulu kulezo izibhedlela okuhlinzelwa khona abantu ezigoqela izigilo kanye lokunye okuhlukeneyo

Umtshina wakulezinsuku otholakala ezibhedlela ezinkulu osetshenziswa ngabezempilakahle okungaba ngodokotela loba omongikazi ukuhlola izigulane ukuba zingabe zikhathazwa yimi emzimbeni yazo.

Imitshina yakulezinsuku etholakala ezibhedlela ezinkulu, emakilinika kanye lakwezemfundo yezinga laphezulu esingathi ngamayunivesithi kumbe amakolitshi osebenziswa ukwenza izinto ezincane zibe zinkulu.

izandla zomuntu ogqoke amagilavu aluhlaza okwesibhakabhaka uthwele isyringe okuyiso esofakwa ijekiseni okukhanya ukuba sifakwe umuthi phakathi umuthi lo yiwo awupombela phakathi kwe tube leyi elombala onsundu

Imithi yakulezinsuku esebhokisini elilombala oyinsundu elilesivalo esimhlophe ungelapha izifo ezehlukeneyo ikakhulu ezihambelana legazi

Amaphilisi akulezinsuku atholakala ezibhedlela ezinkulu kanye lemakilinika asetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu abagulayo esetshenziswa ngodokotela kanye labomongikazi

amaphilisi akulezinsuku atholakala emaklinika emafamasi kanye lezibhedlela ezinkulu angasetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu esetshenziswa ngabo dokotela loba omongikazi.

Amafutha akulezinsuku angumuthi angasetshenziswa ukwelapha izifo ezihambelana lejwabu lamafutha angatholakala ezibhedlela loba ezitolo ezithengisa imithi

Amaphilisi akulezi insuku atholakala emakilinika, ezibhedlela ezinkulu, kanye lesitolo ezithengisa imithi yakuzi insuku. Angelapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Umuthi wakulezinsuku ngosegabheni elilombala onsundu , kulesivalo elithanga kuqunyiwe esiswini ngombala obomvu, kwabhalwa ngamabala amnyama , ungelapha izifo ezehlukeneyo

Amaphilisi akulezi insuku asegabheni elimhlophe elilamabala abomvu. Atholakala ezitolo ezithengisa imithi lamaphilisi kumbe emakiliniki, kumbe ezibhedlela ezinkulu. Angelapha izifo ezehlukeneyo emizimbeni yabantu.

amaphilisi akulezinsuku asebhokisini elimhlophe elilemizila emithathu oluhlaza olithanga kanye lobomvu angelapho imikhuhlane ehlukahlukeneyo emzimbeni wabantwana

Izigubhu ezilombala okhanyisayo kanye lezivalo ezimhlophe, phakathi kwazo kukhanya kulezinto ezifana lemichemo ezingabe zingamasampuli ezihanjiswa ukuyahlolwa ngemitshina.

Umuthi wakulezi insuku osetshenziswa ngabezimpila kahle okungaba ngodokotela omongikazi loba labezempilakahle umuthi lo utholakala ezibhedlela kanye lasemakiliniki .

Imithi yakulezinsuku eyelapha izifo ezihlukeneyo ebantwini abagulayo. Ingatholakala ezibhedlela, emakilinika loba ezitolo ezithengisa imithi yakulezinsuku. Iphakathi kwebhokisi elilombala oluhlaza.

Amaphilisi akulezinsuku atholakala ezibhedlela ezinkulu, emakilinika loba ezitolo ezithengisa amaphilisi. Phakathi kwebhokisi la amaphilisi alikhulu angancedisa ukwelapha imkhuhlane ehlukeneyo.

Umuthi wakulezi insuku otholakala ezibhedlela loba emakilinika, loba ezitolo ezithengisa imithi yakulezi insuku.. Umuthi lo ngowabantwana. Owelapha isifo sokukhwehlela.

Amaphilisi akulezinsuku ayelapha imithi eyehlukeneyo emzimbeni yabantu abagulayo angatholakala ezibhedlela ezinkulu, emakilinika loba ezitolo zakulezinsuku ezithengisa imithi lamaphilisi

Umuntu othwele amaphilisi ubambisane lomunye okukhanya ukuba lo ogqoke ijazi elimhlophe engaba ngumongikazi loba udokotela onika ohlezi phansi ogqoke okumnyama amaphilisi alombala oluhlaza kanye lomhlophe okutshengisa ukuba yisigulane.

Amaphilisi akulezinsuku aphakathi kwegabha elilombala olithanga. Ubhalwe ngamabala amnyama aqunya ngebala elimhlophe phezulu. Amaphilisi la alithanga ngaphakathi, angasetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo.

Amaphilisi akulezinsuku, angamatshumi ayisitshiya galolunye. Aphakathi kwebhokisi elilombala oluhlaza nganxanye, olithanga nganxanye. Ayelapha izifo eziyehlukeneyo emizimbeni yabantu abagulayo.

Amaphilisi akulezinsuku angatholaka ezibhedlela ezinkulu kumbe emakilinika loba ezitolo ezithengisa imithi yakulezinsuku, aphakathi kwebhokisi elilombala obomvu. Wona amaphilisi semaphakethini amhlophe, lawo phakathi amhlophe

Imitshina yakulezinsuku etholakala ezibhedlela loba emakilinika. Ingasetshenziswa ngabezimpilakahle okungaba ngodokotela loba umongikazi ukuyengeza amanzi emzimbeni yezigulane ezingabe zisilela amanzi emzimbeni yazo.

Imithi yakulezinsuku engatholakala ezibhedlela ezinkulu loba emakilinika kumbe ezitolo ezithengisa imithi. Kungasetshenziswa ukufafaza emakhaleni nxa amakhala elohlupho oluthize, kusetshenziswa ngabezempilakahle loba onesi.

Imithi yakulezinsuku yelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu abagulayo. Ongatholakala emakilinika, ezibhedlela loba ezitolo ezithengisa imithi eyehlukeneyo eyakulezinsuku.

Imithi yakulezi insuke eyelapha izifo ezitshiyenyo engatholakala emaphamacy ezibhedlela kanye lasemaclinika imithi le ingelapha abantu abahlukeneyo

Umuthi wakulezi insuku owelapha amehlo osebhokisini olombala oluhlaza ungatholakala emaclinika ezibhedlela ezinkulu loba ezitolo ezithengisa imithi yakulezi insuku

Amaphilisi akulezinsuku alebhokisi elilombala oluhlaza tshoko atholakala ezibhedlela ezinkulu emakilinika loba ezitolo ezithengisa imithi ayelapha imikhuhlane eyehlukeneyo.

Amaphilisi akulezi insuku atholakala ezibhedlela loba emakilinika kumbe ezitolo lezi ezithengisa imithi yakulezi insuku, phakathi angamatshumi amathathu. Ayelapha izifo ezehlukeneyo.

umuthi wakulezinsuku oyelapha ukukhwehlela kumbe isifuba ungatholakala ezibhedlela ezinkulu emakiliniki loba ezitolo ezithengisa imithi yakulezi insuku ungasetshenziswangabo dokotela kanye labo mongikazi

Ibhakane elikhulu elifanekiswe amaphilisi amhlophe aphuma egabheni elilombala olithanga sokungabe linamathiselwe emdulini wesibhedlela esikhulu loba owekilinika.

Imithi eyehlukeneyo kanye lamaphilisi akulezi insuku okwelapha izifo ezehlukeneyo emizimbeni yabantu abagulayo. Okungatholakala ezibhedlela emakilinika kanye lezitolo lezi ezithengisa imithi yakulezi insuku.

Amaphilisi akulezinsuku atholakala ezibhedlela emakilinika Kanye lezitolo lezi ezithengisa imithi yakulezinsuku lamaphilisi. Alombala olithanga ngaphandle phakathi alombala omhlophe asephakethini elimhlophe njalo

Imithi yakulezinsuku eyabantwana eyelapha izifo ezehlukeneyo enathwayo, usebhokisini elilombala oluhlaza kanye lomhlophe ungatholakala emakilinika noma ezibhedlela ezinkulu.

Amaphilisi akulezi nsuku ayehlukeneyo alemibala eyehlukeneyo njalo ayelapha izifo ezihlukeneyo kukhona aluhlaza amhlophe alithanga kanye lamanye alombala oluhlaza tshoko.

Amaphilisi akulezi insuku ayelapha imikhuhlane eyehlukeneyo aphakathi kwebhokisi elimhlophe elibhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka. Wona amaphilisi la nganxanye amhlophe nganxanye aluhlaza okwesibhakabhaka.

Imithi yakulezi insuku etholakala ezibhedlela, emakilinika loba ezitolo ezithengisa imithi iphakathi kwebhokisi elimhlophe elilamabala amnyama laseliqunywa ngombala obomvu ngaphandle.

Isitolo esikhulu esithengisa imithi yakulezi nsuku amaphilisi akulezi nsuku kanye lokunye okwalezi nsuku okuhambelana lezempilakahle kungatholakala futhi amabhanditshi kanye lento ezehlukeneyo.

Imithi yakulensuku etholakala ezitolo ezithengisa imithi esibhedlela esikhulu loba emakilinika engasetshenziswa ukwelapha imkhuhlane ethile ehambelana lejwabu isetshenziswa ngokugcotshwa.

Amaphilisi akulezinsuku kanye lemithi okuhlangeneyo okwelapha izifo ezihlukileyo ebantwini abangaphathekanga kuhle emzimbeni yabo okungatholakala emakilinika ezibhedlela kanye lezitulo ezithengiswa amaphilisi lemithi akulezinsuku

Amaphilisi akulezinsuku atholakala ezibhedlela lemakilinika Kanye lezitolo ezithengisa amaphilisi. Amaphilisi la phakathi alitshumi asebhokisini elimhlophe elilomzila obomvu loluhlaza okwesibhakabhaka

Amaphilisi akulezinsuku ayelapha imikhuhlane eyehlukeneyo engatholakala ezibhedlela, emakilinika loba ezitolo ezithengisa imithi amaphilisi kwalezinsuku, alombala omhlophe loyisibhakabhaka eceleni.

Amaphilisi akulezi insuku, atholakala ezitolo ezithengisa imithi yakulezi insuku,n lamaphilisi akulezi insuku, kumbe emakilinika loba ezibhedlela ezinkulu. Amhlophe kusiya phansi, akhona ayisibhakabhaka.

Amaphilisi akulezi insuku aphakathi kwebhokisi elimhlophe eliqunye ngomzila obomvu elinye liqunye ngomzila olombala olithanga.

Isandla somuntu othwele umuthi omncinyane osegabheni elimhlophe ongabe uselapha izifo ezihlukeneyo. Ngemuva kwalesi isandla kukhanya amaphilisi lemithi okwehlukeneyo okwelapha izifo ezihlukeneyo.

Owesilisa okhanya egqoke imphahla ezitshesa ukuba ngo wezemphilakahle, uhlezi phansi. Phambi kwakhe kukhona ababili, owesilisa ngowesifazane okukhanya ukubana ngumuntu lomngakhe esengani ubanika ezelulekho mayelana ngokwr zemphilakahle.

Abesifazana ababili abahlezi phansi oyedwa uthwele ugwalo losiba kukhanya uyabhalabhala omunye emtshela okutshingisa ukuba lo obambe omunye ihlombe sengabe esebenza kwezempilakahle engabe emnika izixwayiso Kanye lezeluleko

Ibhakane elikhulu elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama kanye laluhlaza okwesibhakabhaka elitshengisa ukuthi lezizibhedlela sabantu abalomkhuhlane ohambisana lokwengqondo . Kubhalwe lalapho eliitholakala khona kwatshengiswa izinto ezihlukeneyo

Abesifazana ababili abahleziyo phansi okukhanya ukuba oyedwa lo ogqoke okubomvu engabe ezodinga izeluleko, izixwayiso lokukhanselwa kulo ogqoke okumnyama.

Isibhedlela esikhulu ingaphandle yaso ipendwe ngombala omhlophe, eceleni komduli kukhona utshani bokucecisa obuhle obuluhlaza tshoko, lamaluba alombala oluhlaza ohlangene lolithanga amanye abomvu.

Abantu abanengi abahlezi phansi okuhlangene abesilisa labesifazana bakhangele phambili okulebhakane elikhulu elikhuluma ngokugula umkhuhlane wenqondo kukhanya bekulilanga lakhona balalalele ophambili kwabo ekhuluma

Abesifazana ababili abasendlini elemitshina emikhulu eyakulezi insuku etholakala ezibhedlela ezinkulu loba emakilinika. Engasetshenziswa ukwelapha kanye lokuhlola izigulane imkhuhlane ethile eyehlukeneyo.

Owesifazana ohlezi eguqe phansi onika umntwana inkomitsho kukhanya ukuba ilolutho phakathi. Ngemuva kwabo kukhona inkomo ezilombala omhlophe ezinye ezilombala obomvu. Lokhu konke kufanekiswe ebhakaneni elikhulu.

Ibhakane elitshengisa izinto ezibonisa ukuba umntwana engabe elomkhuhlane wekhanda leliyana elilezinga eliphezulu elibizwa nge meningitis. Ibhakane leli kutshengisiwe lomntwana obonakala elayo.

Umntwana omncane olengisiweyo okukhanya ukuba kukhangelwa ukuba ulesilinganiso esingakanani okungaba kusekilinika loba esibhedlela esikhulu ukhangelwa ngowezempilakahle eceleni kwakhe kukhona ichart njalo elifanekiswe into ezihambelana lezempilakahle.

Ibhakani elikhulu elibhalwe ngamabala amakhulu atshengiza ukuba kuzaba lombuthano wesikhombisa endaweni ezibhaliweyo kuleli bhakani. Ebhakani leli kulomntwana afanekisweyo okhanya ejabule kakhulu.

Umntwana omncinyane okhanya esanda kuzalwa ongaba engaphansi kwenyanga eziyisithupha ugoqelwe ngamalembu wahlaliswa lapha okukhanya ukuba uthwele ngumama wakhe loba isihlobo sakhe.

Owesifazana ogqoke impahla ezitshengisa ukuba usebenza kwabezempilakahle. Ugqoke ijazi elide elimhlophe. Wazivala umlomo kanye lezandla. Uhlola owesifazana olele embhedeni, elalela inhliziyo, yomntwana osesiswini.

Owesifazana ogqoke izinto ezitshengisa ukuba usebenza kwabazempilakahle uthwele amaphephandaba okutshengisa ukuthi uzohlola umtwana lo olele embhedeni, umbheda wabantwana owezibhedlela.

Abantwana abahlangeneyo abafana lamankazana omunye uphakamise isikipa okukhanya imbambo abantwana laba bacake kakhulu okungabe kushota ukudla loba bengabe begula umkhuhlane othize.

Ummtwana omncane okhanya efakwe emtshineni wavalwa amehlo waxhunywa emitshineni eyehlukeneyo ongagqokanga lutho okukhanya ukuba kukhona okumkhahjazayo emzimbeni lapha engabe eselilinika loba esibhedlela esikhulu.

Umntwana omncinyane ongaba leminyaka engaba ngaphansi komnyaka uxhunyiwe imitshina eyehlukeneyo okukhanya ukuba usesibhedlela esikhulu. Eminye ngeyikungezelela igazi eminye ngeyokungezelela amanzi emzimbeni.

Abantwana abancane abanye bahlezi phansi abanye bamile abangaba leminyaka engaphansi kwetshumi. Kukhanya bakhangele phambili lapho okungabe kulento abayibonayo ebafundisayo. Eceleni kwabo kukhona owesilisa ongaba ngumbalisi wabo

Abantwana abancane abangaba leminyaka engaphansi kwetshumi phambi kwabo kufakwe izingwalo okutshengisa ukuba basesikolo bayafunda bagqoke izimpahla ezilombala ofananayo ingwalo zabo ziphezu kwetafula eliluhlaza tshoko.

Owesifazana omileyo ogqoke isikipa esimhlophe, lamaglavisi aluhlaza okwesibhakabhaka kukhanya evale lamakhala okutshengisa ukuba engabe usebenza kwezempilakahle. Ubamba umntwana ohlezi phansi okutshengisa ukuba uyagula.

Ekilinika phezulu kwetafula lika mongikazi lo kukhona ibhokisi lamagilavu lebhokisi lemithi kanye leyamaphilisi kanye lamagabha ayehlukeneyo asetshenziswa ukufaka amasampuli egazi.

Abesilisa labesifazana abagqoke impahla ezibonisa ukuthi ngabezempilakahle, sokungaba ngodokotela loba omongikazi. Baphakathi kwendlu etshengisa ukuba yikilinika loba isibhedlela esikhulu.

Owezempilakahle ogqoke impahla ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka wazivala lomlomo, uthwele omakhalekhukhwini. Kukhanya ukuba angabe engumongikazi loba udokotela, uhlezi lesigulane.

Umuntu omileyo okhanya ngowezempilakahle ogqoke ijazi elimhlophe elide. Uhlaba ijekiseni olele phansi eqolo okukhanya ukuba uyamelapha umkhuhlane othize.

Abesilisa labesifazana abaphakathi kwekilasi loba indlu ekhanya ukuba ngeyokufundela abezempilakahle abezinga eliphezulu okungaba ngomongikazi loba odokotela phambi kwabo balemitshina abayikhangeleyo abayisebenzisayo engabe ingeyokwelapha izigulane.

Abesifazana abamileyo abaphakathi kwendlu etshengisa ukuba kusesibhedlela loba ekilinika .Oyedwa uthwele entanyeni umtshina wakulezinsuku otshengisa ukuba igazi ligijima kangakanani.

Owesilisa ogqoke ibhatshi elide elimhlophe. Uthwele isingezamabi. Phambi kwakhe kukhona ozithweleyo owesifazana okhanya baxoxisana ngokunye okwezempilakahle okuthile. Ngemvakwakhe kukhona ibhakane elikhulu.

Imitshina yakulezi insuku ephakathi kwendlu ekhanya ukuba kusesibhedlela loba ekilinika phakathi kulababili abakhanya ukuba basebenza kwezempilakahle okungaba ngudokotela loba umongikazi abahlola oleleyo embhedeni okukhanya ukuba nguye isigulane.

Owesilisa ogqqoke ibhatshi elimhlophe okukhanya ukuba usebenza kwabezempilakahle okungaba ngodokotela kumbe omongikazi uthwele umtshinyana omncane oxhunywa emuntwini engezelelwa igazi.

Abantu abesilisa ababili abagqoke amasudu afananayo okutshengisa ukuba basebenza ndawonye. Bame phambi kwebhakane elikhuluma ngokwezempilakahle elizweni laseRwanda

Abantu ababili abagqoke amawovolisi amhlophe nke bazivale ubuso, amakhanda yonkindawo kanye lezandleni okutshengisa kwabasegumbini eliyenza ngezemithi eyehlukeneyo eyingozi kakhulu.

Indlu lapho okulemtshina eyehlukeneyo okungabe kusesibhedlela phansi kukhona owesifana olele embhedeni ukhangelwa emtshineni ngowesilisa ukuthi uyagulani okutshengisa ukuthi usebenza esibhedlela osengaba ngudokotela kumbe umongikazi

Owesilisa omileyo ogqoke iyembe emhlophe nke. Uthwele isengezamazwi okutshengisa ukuba kukhona akufundisayo loba akuxoxa labantu abahlezi phansi laloba bengakhanyi. Ngemuva kwakhe kukhona ibhakani elikhulu elikhuluma ngezempilakahle.

Owesifazana ohlezi phansi okhanya ukuba usembhedeni wabagulayo, eceleni kwakhe kukhona owesilisa omileyo ogqoke ijazi elide elimhlophe lamagilavusi amhlophe okutshengisa ukuba ngudokotela loba umongikazi.

Owesifazana ohlezi phansi ogqoke impahla ezimhlophe okukhanya ukuthi usebenza kwempilakahle ubambe umntwana ongaba ngamatshumi amabili okukhanya ukuthi umhlola umkhuhlane othize ngemuva kwakhe kulomunye omileyo ukhanya emelele laye ukuhlolwa

Ogqoke ezimhlophe ogqoke lamagilavusi amhlophe welapha olele embhedeni ogqoke isikipa esinyama okutshengisa ukuba yisugulane okukhanya ukuba emzimbeni wakhe kulokuswelakala kwegazi okuyilo eliyengezelelwayo

Owesilisa loba owesifazane okhanya ngesandla kuphela ogqoke igilavu eliluhlaza okwesibhakabhaka uthwele imbodlela eyande ukusetshenziswa ukufaka amasampuli okungaba ngawegazi, isikhwehlela loba owomchemo.

Owesifazana osendlini, otshengisa ukubana yesibhedlela loba ikilinika ogqoke njengabezempilakahle ongaba ngudokotela loba UMongikazi. Phambi kwakhe kukhona amagabha ayehlukeneyo okugoqela amagabha okufaka amasampuli amagazi loba umchemo, izikhwehlela kanye lokunye okwehlukeneyo.

Owesilisa ogqoke ijazi elide elimhlophe okutshengisa ukuba ngowezempilakahle. Usendlini elemitshina eyehlukeneyo, imitshina le ekwanisa ukuhlola imikhuhlane esemzimbeni yezigulane.

Abesifazana ababili oyedwa uhlezi phakathi kwenqola yokuhambisa okutshengisa ukuba engabe egogekile loba engezwa kuhle okumenza ukuthi engenelisi ukuhamba eyedwa yikho esebenzisa inqola leyi ahlezi phakathi kwayo.

Ingaphandle yomduli wesitolo esithengisa amapilisi. Kupendiwe ngombala omhlophe nke kwabhalwa ibizo lesitolo lesi. Esitolo lesi kungatholakala amapilisi akulezinsuku, imithi yakulezinsuku kanye lokunye okuhambelana lezempilakahle.

Ingaphakathi yesitolo esithengisa imithi yakulezi insuku amaphilisi akulezi insuku kanye lokunye okwehlukeneyo okuhambelana lezempilakahle ,phezulu kukhanya amagabha alemibala eyehlukeneyo kanye lamabhokisi.

Amaphilisi akulezi insuku atholakala ezibhedlela emakiliniki loba ezitolo ezithengisa imithi. Aphakathi kwamabhokisi amhlophe alombala oluhlaza kanye lobomvu ekucineni, engelapha izifo ezehlukeneyo.

Ikhabothi elihlala amaphilisi ayehlukeneyo okukhanya ukuba kusekilinika kumbe esibhedlela esikhulu amaphilisi asemabhokisini alembala eyehlukeneyo. Angelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu.

ingaphandle yemiduli yesitolo esithingisa imithi yalezinsuku imithi yakulezi insuku kanye lokunye okwehlukeneyo okuhambelana lokwezimpilakahle kwabantu

Imithi yakulezinsuku eyehlukeneyo eyelapha amehlo imithi le ingayelapha ngokuthontiselwa emehlweni isemabhokisini alombala oyehlukeneyo eminye isemabhokisini alombala omhlophe olokuluhlaza okwesibhakabhaka amanye alokumhlophe alombala wehalantshisi phansi laphezulu

Amabhokisi amaphilisi akulezinsuku ayehlukeneyo alombala omhlophe olokuluhlaza amanye alombala omhlophe olokuluhlaza okwesibhakabhaka amanye alombala olihalantshisi ekhoneni ungelapha izifuna ezehlukeneyo emzimbeni yabantu

Ibhakane elikhulu elikhanya linamathiselwe ngaphandle komduli wekilinika ebhakaneni leli kukhona izinto ezifanekisiweyo ukuba ziyatholakala kuklinika le kanye ebizo leklinika le.

Indlu ehlala amaphilisi okulamaphilisi lemithi yakulezi nsuku eyehlukeneyo esemabhokisini amabhokisi la alemibala eyehlukeneyo imibala ongaba ngoluhlaza eyinye imhlophe eyinye iluhlaza tshoko engelapha izifo ezihlukeneyo.

Isitolo sakulezi insuku esithengisa imithi, amaphilisi lokunye okwehlukeneyo okuhambelana lezempilakahle. Kukhanya amaphilisi asemabhokisini alombala obomvu, olithanga lomhlophe.

Isitolo esithengisa imithi yakulezinsuku, amaphilisi akulezinsuku kanye lezinye izinto ezihambelana lokwezempilakahle. Silamaphilisi asemabhokisini Kanye lemithi esemabhokisini alemibala eyehlukeneyo angayelapha izifo ezehlukeneyo njalo.

Ibhakane elikhulu eliphezu kwe kli komduli weklinika elitshengisa ibizo leklinika le kanye lemisebenzi ethw eyenziwayo etholakala eklinika engabe kuyikuthi kulamadokotela bamazinyo abamehlo kanye lokunye okutshiyeneyo.

Indawo ehlala amaphilisi lemithi yakulezinsuku eyehlukeneyo ekukhanya amabhokisi amaphilisi alembala eyehlukeneyo eminye ilombala omhlophe ole mbala owehalantshisi, eminye omhlophe alamabala aluhlaza.

Amaphilisi akulenzi insuku atholakala ezibhedlela, emakilika loba ezitolo ezithengisa imithi. Angelapha imikhuhlane eyehlukeneyo emzimbeni yabantu abengezwa kuhle beselatshwa ngodokotela loba umongikazi.

Isitolo esikhulu esithengisa imithi yakulezi insuku eyehlukeneyo eyelapha imkhuhlane eyehlukeneyo kanye isitolo lesi sithengisa ilambazi labantwana uchago lwabantwana lokunye okwehlukeneyo.

Ingaphandle yesitolo esithengisa imithi yakulezi insuku, amaphilisi akulezi insuku kanye lokunye okuhambelana lezempilakahle okwehlukeneyo. Kupendiwe ngombala olithanga phezulu.

Amabhokisi amaphilisi akulezinsuku atholakala ezitolo zamaphilisi ezibhedlela ezinkulu kanye lamaklinika. Angelapha imikhuhlane eyehlukeneyo emizimbeni yabantu abangezwa kuhle.

Isitolo esithengisa amaphilisi alezi insuku, imithi yalezi insuku kanye lokunye nje okwehlukeneyo okugoqela izinto zakulezi insuku ezempilakahle ,lochago lwabantwana ,ama"cottage" abantwana okwehlukeneyo.

Amabhokisi amaphilisi kanye lemithi okwalezi insuku okutholakala ezibhedlela ezinkulu, emakilinika loba ezitolo ezithengisa imithi eyelapha imikhuhlane ehlukeneyo emzimbeni yabantu abagulayo.

Ibhakane elikhulu elitshengisa ibizo lesitolo lesi esithengisa imithi, langaphandle umduli wesitolo lesi esithengisa imithi yakulezi insuku egoqela amaphilisi, amasepa okugeza ,imithi yokugcoba ijwabu kanye lokunye okwehlukeneyo.

Indlu ehlala amaphilisi akulezi insuku. Kanye lemithi yakulezi insuku. lkhanya isemabhokisini alemibala ehlukeneyo. Kulalombala olithanga. Kulalombala oyisibhaiabhaka. Kulalombala oyisibhakabhaka, njalo njalo.

Abesifazana ababutheneyo okukhanya ukuba kukhona abakhuluma ngakho, loba abaxoxisana ngakho kodwa bonke kukhanya inhloso yabo isemuntwini oyedwa othwele umtshina wokuhlola ukuba igazi ligijima kangakanani emzimbeni.

Abafana lamankazana okukhanya ukuba ngabenfundo yezinga laphezulu esingathi Yi secondary. Kukhona abakubukisanayo emaphepheni , Okutshengisa ukuba bebefunda ngakho. Loba bebexoxelwa ngakho ngulo ophambikwabo.

Abesilisa kanye labesifazana basendaweni engabe ngeyokudlalela imidlalo ehlukeneyo bagqoke okumhlophe kanye kutshengisa ukuba ngabezempilakahle okukhanya ukuba bebezofundisa abantu kade bebuye emdlalweni ngokutshiyeneyo okuhambelana lezempilakahle.

Owesifazana ogqoke ibhatshi elimhlophe okutshengisa ukuba engabe ongowezempilakahle esesibhdlela okungaba ngudokotela loba umongikazi, uthwele ibhakane elitshengisa ingaphakathi yesitho sowesifazana

abafundi okukhanya kade bevela kwezemncintiswano abathwele inkezo yegolide okukhanya ukuba baqeqetshile baphuma bengo number 1 kulokhu ade bekudlalela oyedwa umfundi uthwele ibhola

Abesilisa kanye labesifazane abahlezi phansi .Phambi kwetafula labo kukhona imithi eyehlukeneyo ikanti owesilisa kukhona obanjwe isandla ngowezempilakahle Kukhanya angabe ehlola igazi loba eselatshwa umkhuhlane othize

Abesifazana kanye labesilisa abamileyo okukhanya ukuba bangaphansi kwetende esokungenzeka ukuba bafunda izifundo ezithizeni ezihambelana lokwezempilakahle.

abesilisa abahlangene labesifazana abathwele izingezamanziokukhanya ukuba bebehlabela bejabula kakhulu ngokufunda akade belakho ngoba ngemvakwabo kukhona amabhakani amabili amakhulu akhuluma ngokwezempilakahle

Owesifazana oyedwa kanye labesilisa ababili abamile. Lapha abame khona kukhona izitulo kanye letafula okutshengisa ukuba bakhona abantu ababameleleyo abazobahlola loba abazobafundisa ngokwezempila kahle.

abesilisa kanye labesifazana bahlezi phansi bakhangele phambili okukhona ibhakane elikhulu elitshengisa ukuba lilanga lokukhuluma ngamajazi womkhwenyana oyikuzivikela abantu besiya emacansini

Abesilisa kanye labesifazane abaphakathi kwetende okukhanya ukuba bebezohlolwa ngokwezempilakahle loba bezoxoxisana labezempilakahle phansi kwaleli tende. Bagqoke impahla ezilemibala eyehlukeneyo.

Owesifazana othwele ugwalo ogqoke impahla ezihlukene labanye, uhlezi labesifazane abagqoke impahla ezilombala olihalantshisi lezikipa ezifananayo okutshengisa ukuba balalele lokhu akukhulumayo osokungaba ngumuntu wezempilakahle.

Owesifazana ogqoke izigqoko ezilombala olamabalabala. Ume labasifazana ababili. Okukhanya ukuba basebenza kwezempilakahle. Bagqoke amagilavu ezandleni. Kukhanya bakhona abaxoxisana laye ngakho.

Owesifazana ogqoke isigqoko esilombala olithanga ozithweleyo ubanjwe ngowesilisa ongemuva kwakhe, okutshengisa ukuba laba bobabili ngumuntu lomkakhe.

Owesifazana ogqoke isigqoko esimnyama esifitshane lezicathulo ezimnyama wathwala isikhwama esimnyama. Ngemuva kwakhe kukhona izihlahla eziluhlaza tshoko! labantu abahlezi phansi kokungani libhentshi.

Abesilisa abahlangene labesifazana abahlezi phansi, okutshengisa ukuba kukhona abaxoxisana ngakho, phambi kwabo baphethe amaphephanyana abhaliweyo sokungaba yilokho abaxoxa ngakho.

Owesilisa kanye lowesifazana balele phezu kwezihlahlakazana eziluhlaza tshoko okukhanya ukuba ngamaluba okucecisa laba indlela abalele ngayo itshengisa ukuba ngumuntu lomkakhe bagqoke okumhlophe bonke phezulu.

Abesilisa, abesifazane kanye labantwana abancane bahlezi phansi babuthanele ukudla okukhanya ukuba badla ndawonye njengemuli emganwini becupha ndawonye.

Ingaphakathi yomduli wendawo okwenzelwa khona abantu, ngabantu abahlukeneyo abafisa ukwehlisa isilinganiso semizimba yabo ukuba bazifocafoce kanye lokunye okuhlukeneyo.

Isandla somuntu esithwele amanzi okukhanya ehlanzekile kakhulu angabe elungele ukunatha aphakathi kwesigubhu esikhanyisela ngaphakathi kanye lesivalo esilombala wesibhakabhaka.

Owesifazana okhanya eyenza ngokwemidlalo kumbe okokuzivoxavoxa. Uhlazi phansi phezu kotshani obuluhlaza tshoko obokucecisa .Wagqoka ibhulugwe elincinyane kanye lesikipa esincinyane esigqokwa umuntu nxa ezivoxavoxa

Owesilisa ogqoke impahla ezimnyama ngaphezulu ukhanya ukuba ugqoke impahla zokuzivocavoca loba ezemidlalo uthwele isigubhu esamanzi uzithela ngawo ebuswen ukhanya ubesetshiselwa

Amaphilisi akulezinsuku, imithi yakulezinsuku , amagilavu amhlophe labe lokunye okwehlukeneyo, okungasetshenziswa ebantwini abagulayo loba abalimeleyo.

Owesifazana ohleli phezu kombheda uyazelula. Ugqoke ibhulugwe elimnyama, kanye leskipa esincinyane esimnyama esikhanya esikhanya ukuba ufuna ukuyazivoxavoxa.

Umtshina wakulezinsuku osetshenziswa ngabezempilakahle ongaba ngodokotela loba umongikazi eceleni kwakhe kukhona owesilisa okhanya kunguye osebenzisa umtshina lo esigulaneni lesi esihlezi phansi.

Emithi yakulezinsuku etholakala ezibhedlela ezinkulu emakilinika loba ezitolo ezithengisa imithi eyehlukeneyo eyelapha izinto ezehlukeneyo, umuthi lo welapha ngokugcona sungawugcoba ngemva kwamahola angamatshumi amabili lane.

Imitshina yakulezi insuku etholakala ezibhedlela ezinkulu kanye lasemakilinika esetshenziswa ngabezempilakhahle okungaba ngodokotela loba omongikazi ukuhlola izigulane imikhuhlane eyehlukeneyo.

Owesifazana ohlezi phansi ugqoke ibhulugwe elimnyama elide lesikipa esincinyane esimhlophe kukhanya ukuba zimpahla zokuzivicavoca uhlezi wabamba idolo esinye isandla wabamba ngaphansi konyawo.

Isigqokonyana esiyisisekelo sonyawo esibunjwe saba lunyawo lombala esisetshenziswa kakhulu ngabantu abalimeleyo unyawo loba umbala kusiyafika edolweni singatholakala ezibhendlela loba emakilinika.

Imitshina emincane yakulezinsuku egoqela imitshina yokugelisa, imitshina yokuhlola igazi ukuba litshisa kangakanani, imitshina yokulalela ukuthi inhliziyo itshaya kangakanani kanye lamaphilisi alemibala etshiyeneyo

Imitshina eyehlukeneyo etholakala ezibhedlela lasemakilinika isetshenziswa izinto ezitshiyeneyo. Ezinye yizigelo kanye lemitshina yokuhlola ukuba inhliziyo itshaya okunganani, igazi ligijima okunganani njalo igazi litshisa loba liqanda okungakanani

Umtshina wakulezinsuku omncinyane otholakala esibhedlela, ekilinika loba endaweni eyenza ngokwezempilakahle owokuhlola ukuba inhliziyo itshaya okungakanani. Uthwele ngumuntu wawufaka maqondana lenhliziyo waselalela kukhompiyutha.

Imitshina yakulezinsuku ingatholakala ezibhedlela ezinkulu loba emakilinika isetshenziswa ngodokotela kumbe omongikazi ukuhlola izinto ezehlukeneyo emzimbeni yesigulane enjenge gazi kanye lokutshaya kwenhliziyo.

Umtshina wakulezi insuku otholakala emaklinika ezibhedlela loba ezindaweni ezenza okwezempilakahle osetshenziswa ukuhlola ukuba igazi ligijima kangakanani emzimbeni wabantu abagulayo.

Imitshina yakulezi insuku etholakala ezibhedlela ezinkulu kanye lasemakilinika eceleni kwayo kukhona ikhabothi ehlala imithi eyehlukeneyo eyakulezi insuku engasetshenziswa ngodokotela ukwelapha izigulane.

Izihlahlakazana ezihlangeneyo ezilombala oluhlaza tshoko ziyasetshenziswa ukwelapha, kusebenza amahlamnvu loba impande zawo.

Utshani obungaba liluba obuluhlaza tshoko. Eceleni kukhona okuyizihlakazana okuluhlaza tshoko okungasetshenziswa njengemithi yesintu ngabengcitshi eziyazi imithi yesintu ukwelapha izifo ezihlukehluekeneyo.

Amaluba aluhlaza tshoko ahlangene lalithanga ahlangene lamhlophe nke. Asezihlahleni eziluhlaza tshoko izihlahla lezi sezingasetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo zisetshenziswa njengemithi yesintu

Umumbu osuvuthiwe osukhanya usuwoma kodwa ulamahlamvu aluhlaza tshoko eceleni kwawo kukhona izihlahlakazana eziluhlaza tshoko ngemuva kwawo kukhona izihlahla ezinkulu lazo eziluhlaza tshoko.

Izihlahla ezilamaluba ayehlukeneyo, amanye amhlophe, amanye alithanga, zilamahlamvu aluhlaza tshoko, kanye lotshani oluluhlaza tshoko, zingasetshenziswa njengemithi yesintu ukwelapha izifo emzimbeni yabantu .

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza tshoko, isihlahla lesi singasetshenziswa impande zaso, amaxolo aso loba amahlamvu aso ngabengcitshi abakwazi imithi yesintu ukwelapha izifo ezehlukeneyo.

Izihlahlakazana ezitshiyeneyo ezihlangane lemibhida eziluhlaza tshoko ezingasetshenziswa ukwelapha izifo ezihlukeneyo emizimbeni yabantu abagulayo. Kusetshenziswa amahlamvu loba impande.

isihlahla esilombala oluhlaza tshoko esinye saso silombala oluhlaza tshoko zihlukene. Zingasetshenziswa njengomuthi we sintu umuthi wokwelapha izifo ezehlukeneyo zisetshenziswa zingcitshi ezikwazi imithi yesintu kusetshenziswa amahlamvu aso loba impande zazo.

Izihlahlakazana eziluhlaza tshoko kanye lotshaniobuluhlazatshoko. Zilamaluba aluhlaza kanye lalombala owethanga. Ngemuva kwazo kulamadwadlana amancane. Izihlahla lezi zingasetshenziswa njengomuthi wesintu

Isihlahla esiluhlaza tshoko esikhanya singesesithelo esibizwa ngokuthi li"banana".Siyasetshenziswa amahlamvu aso loba impande zaso njengemithi yesintu ukwelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabangezwa kuhle.

Izihlahlakazana ezincane eziluhlaza tshoko, zigombolozele indlu okukhanya eceleni ukuba ayiphelelanga ukwakhiwa. Izihlahla lezi zingasetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha izifo ezehlukeneyo.

Izihlahlakazana ezincane ezilombala oluhlaza tshoko ezehlukeneyo ngokomhlobo zingasetshenziswa njengemithi yesintu ukwelapha izifo ezehlukeneyo emizimbeni yabantu abagulayo

Imithi ayehlukeneyo eyesintu egoqela amaxolo impande amahlamvu lokhunye okwehlukeneyo okungelapha izifo ezehlukeney abantu zisetshenziswa zingcitshi zemithi yesintu

Isihlahla esinabileyo phansi esilamahlamvu aluhlaza tshoko lama fulawuzi athanda ukuba bomvu. Isihlahla lesi singasetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo emizimbeni yabantu sisetshenziswa njengomuthi wesintu.

Izithelo ezehlukeneyo ezigoqela amahalantshisi, amanantshisi kanye lokunye okwehlukeneyo zilompala oluhlaza tshoko ezinye zilompala wamahalantshisi ezinye zilompala olithanga.

Isihlahla esiluhlaza tshoko esilamaluba aluhlaza singasetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu abagulayo, zisetshenziswa zincitshi ezazi kuhle imithi yesintu.

Umuthi walezinsuku owokugeza amazinyo, owenziwe ngesikabakaba. Uphakathi kwegabha elimhlophe elilamabala aluhlaza tshoko. Ungasetshenziswa laloba ngubani ohlutshwa ngamazinyo.

Umuthi wokugeza amazinyo, usegabheni elimhlophe elilamabala aluhlaza tshoko, elifanekiswe isigabakaba. Umuthi lo ungacedisa ukwelapheni amazinyo, ikanti uyasetshenziswa ukuqumbisa ngawo

Amafutha akulezinsuku ayiwo asetshenziswa ukugeza inwele abizwa ngokuba yi shampoo ayenziwe ngesihlahla sesikabakaba phakathi kwegabha elimhlophe abhalwe ngamabala oluhlaza.

Umuthi wakulezinsuku uphakathi kwegabha elimhlophe nke, elilombala omnyama eceleni. Ungasetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo. Utholakala ezibhedlela ezinkulu, emakilinika loba ezitolo ezithengisa imithi.

Isepa yakulezi nsuku engasetshenziswa ukugeza umzimba loba ubuso eyenziwe ngesithelo esiluhlaza esisibiza nge avocado ingatholakala ezitolo ezithengisa imithi kanye lasezibhedlela.

izihlahla ezilombala oluhlaza ezinye zilombala obomvu ezinye zilombala olithanga ezihlukeneyo zingasetshenziswa nje nge mithi yesintu ukwelapha izifo ezihlukeneyo emizimbeni yabantu abagulayo zisetshenziswa yingqitshi eziyaziyo imithi yesintu.

Umuthi wakulezi insuku owelapha izifo ezitshiyeneyo ejwabini lomuntu owelapha ngoku gcoba. Uyatholakala emakilinika, ezibhedlela kanye lezitolo ezithengisa imithi yakulezi insuku lama philisi.

Imithi yakulezinsuku esemagabhani ayehlukeneyo eminye isemagabheni amhlophe alezivalo ezingamahalantshisi. Ezinye zisemagabheni amhlophe alezivalo ezibomvu.

Imithi yakulezi insuku engasetshenziswa ukugcoba endaweni ezibuhlungu ezigoqela amajoyini, umzimba, umgogodla, ingalo, amadolo, indololwane lokunye okwehlukeneyo.

Amaphilisi aluhlaza tshoko akhanya emanengi kakhulu angayelapha izifo ezehlukeneyo atholakala ezibhedlela ezinkulu loba emakilinika kumbe ezitolo ezithengisa amaphilisi akulezinsuku.

Isihlahla esiluhlaza tshoko esilombala wamaluba ongani ufuna ukuba bomvu. Isihlahla lesi singasetshenziswa amaluba aso ,loba amahlamvu kumbe amaxolo or impande ukuba selaphe abagulayo umkhuhlane othile.

Imihlobohlobo yemithi yesintu eyehlukeneyo efakwe phezulu kwecansi eminye zintanga eminye ngamaxolo okunye ngamahlamvu engasetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo.

Imithi yakulezinsuku esesigubhini esilesivalo esimhlophe legabha elimhlophe elilombala ongathi ufuna ukuba libomvu eceleni ingasetshenziswa ukuyelapha izifo ezehlukeneyo. Itholakala ezibhedlela ezinkulu lasemakilinika.

Imithi yakulezi insuku engasetsenziswa ukugcotshwa kanye lokunathwa isetshenziswa yizigulane ezehlukeneyo ingatholaka ezitolo zemithi, emakilinika loba ezibhedlela ezinkulu.

Imithi yakulezi insuku oyelapha umkhuhlane owehlukeneyo welapha ngokungcoba olegabha elimhlophe elilesivalo esiluhlaza okwesibhakabhaka sungatholakala ezibhedlela ezinkulu, emaklinika loba ezitolo ezithengisa imithi yakulezi insuku.

Imithi yesintu engasetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo kungaba ngamahlamvu abantwana amaxolo kanye lezigodo ezehlukeneyo eminye icholiwe.

Isihlhla esifuna ukuba singabe singese lemon ihalantshisi loba inantshisi. Isihlahla lesi singumuthi emzimbeni womuntu ongezwa kuhle sisetshenziswa amahlamvu aso ukwelapha izifo ezehlukeneyo

Izihlahlakazana ezilombala oluhlaza tshoko kanye lamaluba aluhlaza ahlangene lamhlophe nke, zingasetshenziswa njengemithi yesintu ukuyelapha izifo ezihlukeneyo zisetshenziswa zingcitshi ezazi imithi yesintu.

Amaluba ezihlahla alombala ofuna ukuba bomvu .Angekho ezihlahleni aquntiweyo ,amaluba la angasetshenziswa zingcitshi zemithi yesintu ukwelapha abantu abagulayo.

Isihlahla esiluhlaza tshoko esikhanya sinjengeluba esisetshenziswa ukucecisa . Isihlahla lesi singasetshenziswa njalo njengomuthi wesintu kusetshenziswa amahlamvua so, impande saso loba amaxolo aso.

Izihlahla ezilombala oluhlaza tshoko ezilamaluba. Izihlahla lezi zingasetshenziswa zingcitshi ezazi imithi yezintu. Amaxolo aso amahlamvu loba impande zaso ukwelapha abagulayo izifo ezehlukeneyo.

Abesilisa kanye labesifazana abamileyo amadlodlongwane beme lapho okulamaluba khona alemibala ehlukeneyo ongabe bekhuluma ngamaluba lawa angasetshenziswa ukuba ebeyimithi yesintu elaphe izifo ezehlukeneyo.

Izihlahlakazana ezincane. Ezilombala oluhlaza. Ezitshiyetshiyeneyo. Esinye sikhanya silabantwaba abalithanga..Singasetshenziswa njengemithi yesintu. Ukwelapha abantu abalemkhuhlane eyehlukeneyo emzimbeni yabo.

Izihlahla esikhulu esepopo esilamahlamvu aluhlaza tshoko. Eceleni kwaso kukhona izihlahlanyana eziluhlaza ezingasetshenziswa njengemithi yesintu loba imithi yokwelapha izifo ezehlukeneyo.

Owesilisa okhanya ekhotheme phansi kwendlalwe isaka, kwasekufakwa imithi yesintu eyehlukehlukeneyo eyinye ngamajodo, okunye yizigodo, impande ,amaxolo okwelapha izifo ezehlukeneyo.

Izihlahla eziluhlaza tshoko, zilamahlamvu aluhlaza. Izihlahla lezi zingasetshenziswa njenge mithi yesintu ukwelapha izifo ezehlukeneyo kusetshenziswa amahlamvu azo, abantwana bazo loba impande ,zisetshenziswa zingcitshi ezikwazi imithi yesintu.

Izihlahla ezilombala oluhlaza ezehlukeneyo ezincane kanye lezinkulu. Izihlahla lezi zingasetshenziswa njenge mithi yesintu, zisetshenziswa zingcitshi ezazi kuhle imithi yesintu. Kusetshenziswa amahlamvu, impande loba amaxolo azo.

Isihlahlakazana esilombala oluhlaza tshoko silamaluba alithanga isihlahlakazana lesi singasetshenziswa ukuba sibe ngumuthi wesintu kusetshenziswa amaluba aso amahlamvu loba impande yaso ngabezigcitshi kwezemithi yesintu.

Izihlahlakazana eziluhlaza tshoko, ezingasetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo ebantwini abagulayo. Zisetshenziswa njengemithi yesintu, kungasetshenziswa amahlamvu zazo impande zazo loba abantwana bazo ukuze zelaphe.

Isihlahlakazana esilombala oluhlaza tshoko labantwana abaluhlaza tshoko esilamaluba amhlotshana. Isihlahlakazana lesi singasetshenziswa ukuba ngumuthi wesintuukwelapha izifo ezitshiyeneyo kusetshenziswa amahlamvu aso loba impande zaso.

Izihlahla ezihlukeneyo ezilombala oluhlaza tshoko, ezilamaluba amhlophe zingasetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni wabantu abangezwa kuhle.

Isihlahla esiluhlaza tshoko esingaba liluba esilamaluba aluhlaza tshoko singasetshenziswa ukuba ngumuthi wesintu kusetshenziswa amahlamvu aso loba impande zaso

Izihlahlakazana ezilombala oluhlaza ezitshiyeneyo imihlobo. Ezingasetshenziswa amahlamvu azo, impande zazo noma amaxolo azo ukwelapha izifo ezehlukeneyo zisetshenziswa njengemithi yesintu.

Isihlahla seganga esibizwa ngokuthi lichena abanye bathi yisikabakaba ezisebenza kakhulu ukwelapha izifo ezehlukeneyo isisu, amehlo Kanye lomsobho waso uyagcotshwa ejwabini ukuze ijwabu libe butshelezi

Isihlahla seganga esithiwa yisikabakaba esizingelelayo. Ngemva kwaso kulezinye izihlahla eziluhlaza tshoko. Isihlahla lesi singasetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha izifo ezehlukeneyo emizimbeni yabantu abangezwa kuhle.

Izihlahlakazana eziluhlaza tshoko ezilamaluba alombala olithanga ezingasetshenziswa ukwelapha izifo ezihlukileyo emzimbeni yabantu abangaphilanga kusetshenziswa amahlamvu azo, abantwana bazo loba impande zazo.

ibhakane elitshengisa imhlobo yezihlahla ezintathu ezehlukeneyo ezingasetshenziswa njengemithi yesintu kusetshenziswa impande zaso amahlamvu loba abantwana bazo ukwelapha izifo ezehlukeneyo

Izihlahlakazana ezilombala oluhlaza tshoko, eziyimhlobo ehlukeneyo, ezingasetshenziswa amahlamvu azo, amaxolo loba impande ukwelapha imikhuhlane eyehlukeneyo emizimbeni yabantu.

Izihlahla ezincane ezilombala oluhlaza tshoko ezingasetshenziswa impande zazo loba amahlamvu ukwenza imithi yesintu yelaphe izigulane ezizwa ubuhlungu emzimbeni ngokuhlukeneyo

Isihlahlakazana esilombala oluhlaza tshoko esilamaluba aluhlaza singasetshenziswa njengomuthi wesintu kusetshenziswa amahlamvu aso kumbe impande iyenza yingcitshi zemithi yesintu ukwelapha izifo ezihlezi

Isihlahlakazana esiluhlaza tshoko esingasetshenziswa njengeluba esingaba ngumuthi wesintu oyelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu abehlukeneyo zisetshenziswa zingcitshi ezikwazi ngemithi yesintu